Benn jigeen bu taxaw sol complete rob buy bula ak kaala bu rose ak dally orans ngi defar kanama fum taxaw dafa mbok.

Benn liggéekat bu góor buy tabax ay brig lay teklante ngy takk montor ak ay gaa yu mbo.

Lii peeru dàlla penn dàll bi ñam ko tëral bena min ko weet muñ ko wéet mingamekler bu pla bu la bu ñoro.

Ki bena jigéen la mongi sol yere bu bulu bulu bo norut mbubu la ak sipa lu ko worr mongi werta ay garab nyu ko woor mongi ame tabax bu neka ci ganaw tabax bu weex.

Lii lekk la, pompitër buñu fiireer, ak yàpp ginaar buñ togg ba pare, nyu ko def ci bool.

Jeete réewe gambia bu folleeko ñi nug koye jox ay telefon ak mikoro por mu wax amna soldaar bu nekk ci gannaawam mege sol yere yu weex teye bante.

Lee tali la mu ngi ame ay auto yu ciy rombu auto bu ndaw bi moo nekkee ca chamung ngi taal ay lampu beneen booru mi ngi ame auto bu mag bu bula ay garab ñun se gënnaw am na anten tamin ak ay fele.

Li otella , mi ngi am ay pisin ak ay garab , mi ngi am tamit ay néek.

Lii aykaraame yu àndak gom la. Nin ko def ci pot juróomi nin ko teg ci tegg pot lu ci des m ci biiru pot.